Ogummaa jechuun kennaa dhalli namaa tokkoon tokkoon qabu yoo ta'u, waan tokko haala adda ta'een warra kaan irraa karaa biraatiin ittiin hojjechuu danda'udha. Aadaan immoo eenyummaa saba tokkoo karaa siyaasaas ta'u, karaa hawaasummaa kan ibsuu danda'udha.

Hawaasaa fi maatii Hawaasni maatii irraa kan ijaarame yoo ta'u, maatiin immoo karaa dhiigaatiinis haa ta'uu, walitti dhufeenya cimaa kan qabanidha. Hawaasni immoo maatii kana irraa kan hundaa'e yemmuu ta'u, hundi isaanii iyyuu walitti dhufeenya ni qabaatu.

Beeksisa jechuun mana dhuunfaa yookiin mana mootummaas haa ta'uu wantoota hojii haaraa yeroo bahu kan ittiin beeksisan akkasumas immoo dhaabbileen garaagaraa karaa miidiyaalee hawaasaa kan ittiin wanta oomishan beeksisanidha.

Meeshaaleen miidhaginaa kan dhalli namaa ittiin of bareechuu fi of miidhagsuuf kan ittiin fayyadamudha. Kunis immoo dibachuunis ta'ee uffachuunis ta'uu ni danda'a. Keessumaa yeroo qophii garaagaraa kan akka cidhaa akkasumas immoo kan yeroo eebbaa ittiin of miidhagsanidha.

Miidiyaa hawaasaa jechuun karaa maastireetii fayyadamuudhaan yookiin karaa garagaraatin kan inni yaada mataa isaa ittiin ibsatudha. Yaanni isaa Kunis immoo karaa amantaa, karaa hawaasummaa fi karaa diinagdee kan mul'isudha.

Oomishaalee suupermaarkeetii gosa gabaa keessaa isa tokko yoo ta'u, garuu immoo gabaa kaan irraa waanti adda isa godhu, hammi gatii isaatii mataa qodaa irratti kan barraa'edha. Akkasumas gatiin isaa isa kaan irra ol aana.

Daldala jechuun nama lamaa fi isa ol gidduutti qarshiidhan meeshaa barbaadan kan ittin wal-jijjiranidha. gabaan immoo bakka daldalli namni tokkoo fi lama, isa ol bakka itti wal-argee qarshiidhan bitatudha.

Hojii jechuun kan dhalli namaa ittiin jiraachuuf ta'ee itti gaafatamummaa isaa bahachuuf kan hojjatudha. Kunimmoo hojii dhuunfaas kan mootummaa ta'uu danda'a karaa garaagaraatiinis hojjachuun ni danda'ama. Caalaatti ittiin jiraachuuf kan hojjatamudha .

Geejiba jechuun kan dhala namaa bakka tokkoo bakka birootti haala salphaa fi karaa ariifachiisaa ta'een ittiin deddeebi'udha. Turizimiin immoo turistoonni bakka tokkoo bakka biroo daawwatanii ittiin galiin argamudha. Immigireeshinii jechuun immoo yeroo buqqaatonni bakka tokkoo gara biraatti socho'anidha.

Hawaasa jechuun karaa hawaasummaas haa ta'uu karaa eenyummaa isaa wal fakkeessu kan qabuu fi bakka tokko kan jiraatan. Maatiin immoo caalaatti kan walitti dhiyaatanii fi dhiigaanis ta'ee walitti dhufeenya qabanidha.

Ogummaa jechuun kan tokkoon tokkoon dhalli namaa qabuu fi hojii tokko karaa adda ta'een fi karaa salphaatiin itti hojjechuun danda'amu. Aadaan immoo eenyummaa amantaa fi karaa garaagaraa saba tokkoo kan ibsudha.

Faaya jechuun meeshaalee dhalli namaa ittiin of miidhagsuudhaaf itti fayyadamuu dha. Kunis ammoo dibachuunis ta'e uffachuutiin kan raawwatamu dha. Faaya yeroo jennu dhiiraanis shamarraniinis kan dhalli namaa yeroo dheeraadhaaaf itti fayyadamee dha.

Eleektirooniksiin kan dhalli namaa ittiin madda anniisaa keessa dabarfachuudhaaf itti fayyadamudha. Kunis immoo mana jireenyaa keessatti, manneen hojii keessatti fii iddo gara garaatti kan gargaaruu danda’udha.

Qonna jechuun qotee bultootaan kan gaggeeffamu yeroo ta'u, dhala namaaf wanta nyaataaf isa barbaachisu ittiin oomishuuf gargaarudha. Kunis immoo karaa aadaa hojjetamuu yookiin immoo karaa ammayyaa meeshaalee ammayyaa fayyadamuun hojjetamuun ni danda'ama.

Mana yeroo jennu kan namni keessa jiraatus ta'e, kan meeshaan daldalaa akkasumas immoo qodaawwan garaa garaa keessa taa'anis haa ta'u, wantoota baay'ee of keessatti qabatudha. Mana jireenyaa yeroo jennu immookan namni keessa jiraatuu fi jireenya isaa kan keessatti ittiin gaggeeffatudha.

Asxaa jechuun kan gareen tokko isa bakka bu'u, karaa aadaas ta'uu danda'a, amantaa waantota eenyummaa isaa ibsan fi isa bakka bu'udha.